Kifaananyi kino ndaba akayumba akaali kabagibwa n'ettaka era keetooloddwa olusuku. Ebitooke ebimu byassaako amatooke, era ebitooke bino biyina endagala nnyingi ddala.

Luno luguudo lwa kkoolansi era nnengera emmotoka mu bika eby'enjawulo. Nnengera omusajja eyali avuga eggaali eyaliko enkota z'amatooke era omusajja ono ng'ayambadde enkofiira mu langi enzirugavu.

Mu kifaananyi kino mu ndaba ennyanja naye ennyanja eno erabika yali ekubiddwako enjuba amazzi gaayo bwe butavaayo bulungi era munda muli nnengera ekyefaanaanyiriza okuba ekidyeri.

Lino ggongolo era liri ku kyefaanaanyiriza okuba nti lwazi. Lyeweseemu era liri mu kkala ez'enjawulo okuli kkala enzirugavu.

Ono mukazi era yali alina bye yeetisse ebyefaanaanyiriza okuba nti byali byakulya. Nnengera essundiro ly'amafuta era nnengera n'emmotoka eyali mu langi enzirugavu.

Mu kifaananyi kino ndaba enseenene enseenene ezimu za kiragala enseenene endala za kitaka era ekintu kwe ziteekeddwa kya kiragala.

Mu kifaananyi kino ndaba ensolo z'omu nsiko bbiri era ensolo zino zirabika nga zaali mu kkuumiro lyazo. Emabbali waazo nnengera emiti egiyina ebikoola ebya kkala eya kiragala.

Bino bimuli ebimuli bino birabika bulungi nnyo era ebimuli bino biyina langi ez'enjawulo okuli langi eya ppinka langi eya kyenvu.

Mu kifaananyi kino ndaba abantu bana era ndaba omusajja ayambadde essaati eya kyenvu era aliraanye akapande emabega waabwe ndaba omuntu lwakubadde ye ali mu nzikiza.

Ndaba omukyala eyali yeetisse ebbaafu eyalimu ebintu eby'enjawulo era ng'asibye n'ekitambaala ku mutwe. Omukyala ono yali ayambadde essaati nga ya langi mmyufu.

Mu kifaananyi kino nnengera oluguudo olw'ettaka era ng'emabbali gaalwo waliyo emiti egiyina kkala eya kiragala.

Eno nnyanja, era ku nnyanja kuno kuliko amaato, nnengera omukyala eyali asitudde omwana n'omusajja eyali ayimiridde okumpi n'amaato.

Mu kifaananyi kino ndaba emmwanyi era emmwanyi zino ziraga nti zikyali nto kuba ziri mu kkala eya kiragala ndaba n'ebikoola byazo era mu kkala eya kiragala.

Bino binyonyi. Ebinyonyi bino biri bibiri era bifaanagana. Byali biyimiridde ku muti ogwalina obutabi obutono era nga gulina n'obukoola obwa kiragala.

Bino bitooke era birina endagala za kiragala. Ekitooke ekimu kikutamye era kyassaako enkota y'ettooke. Munda muli nnengera ekiyumba kyazimbibwa n'ebibaati, ebibaati bikadde era kirina oluggi olw'embaawo.

Buno bunyonyi; buli bubiri, buyimiridde ku kati katono era akati kano kayina obutabi obuyina obukoola obutono. Obukoola buno bwa kkala ya kiragala.

Mu kifaananyi kino ndaba abakyala babiri n'omwana omu era nga beetisse baali bayita mu kkubo lya ttaka era nga bonna bali mu bigere omukyala omu yali yeetisse ebbaafu ya langi nzirugavu.

Mu kifaananyi kino ndaba Kabaka owaffe wano mu Buganda era ndaba ne Katikkiro ng'akutamye nga kirinzika okuba baali balina emboozi gye baali banyumya era ndaba Kabaka nga musanyufu.

Bino bibala eby'enjawulo, ebibala ebimu byali bikamuddwa era nga biteeketeekeddwa mu macupa eg'enjawulo. Nnengera ennaanansi, nnengera omucungwa ogwali gusaliddwamu.

Ono mwana era nga muto yali azannya ng'azannyisa ekipiira yali aliraanye ekizimbe ekyali kyazimbibwa amataffaali era ng'azannyira mu busubi obuyina langi eya kiragala.

Lino zzike era lyali litudde mu kyefaanaanyiriza okuba nti busubi obwa langi eya kiragala. Lyali liyina bye likutte mu ngalo ate ebirala nga liri mu kulya. Wabula lirabika lyali lirina kye liri mu kulengera.

Bwe ntunula ku kifaananyi kino ndaba akayumba akatono akeefaanaanyiriza okuba nti kaabuyonjo era kaazimbibwa ne bbulooka. Akayumba kano kagguddwa era kayina oluggi lwabajjibwa mu mbaawo.

Bano bantu era nga bambadde engoye ez'obuwangwa. Kiyinzika okuba baali ku mukolo gwa buwangwa. Abamu bakuba ngalo, abalala bakuba ŋŋoma. Emabega waabwe nnengera emmotoka era nnengera n'emiti egiri mu kkala eya kiragala.

Mu kifaananyi kino nnengera makanika w'emmotoka wabula yali ayambadde ovulo ng'eddugala omusajja ono yali akutte omupiira gw'emmotoka era ng'akutte ekyuma ekikanika mu ngalo ze.